gue jabɓal projet ngaalu rewɓe to banggue gollal rewɓe ɗo e nder diwan mo Matam ha tengti e rewɓe ɓe gollitoɗon ɓe saabu sen kaali rewɓe ɓe gollitoɗena haali e nder diwan mo Matam <hesitation> commune aji ɗi ligguidto ɗon kono kadi <hesitation> golleɗe ko golle payodinde no hanirta ni

nden noon musdɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Timtimol FM capanɗe jeenayyi goho toɓɓere jeenayyi caggal nde ko enen kettidi Sokhna Houraye Aw wondude madame Camara Sokhna Mariame Diallo en jettiɓe en jariɓe surtout e jaabade noddago ngo kono kadi en jettiɓe en jariɓe surtout e wossodirde emeɗen saabu kamɓe koɓe rewɓe daariɓe koɓe rewɓe gollotoɓe hande soɓe jooɗima ɗo ɓe kalani en janggo e jaam enenne holno poɗɗen siforade e nder nokkuji men goho jewtiden e joom en galleji men kono jewtiden e galle o foof saabu eɗen gandi so debbo wi ene gollo hankkadine <hesitation> e kala saaha yaahat joɗaki nden noon so woni ka jaahawo a jooɗaki aley saago mbawa yewtidde e galle mbawa kadi famaodirde e joom galle ma tawa moni kala ene anda na yaadu ndu jaahata ndu ko yaadu ɓamtare kono kadi an debbo madame Camara wasiyima hande o joom galle ma wallima joom galle ma famanima ha aɗana yaaha ha holko dañɗa tinno artir e galle he saabu mbiɗen gorko ne moƴƴi debbo ne moƴƴi kono noon mbiɗen hande o a yewtide e joom galle ma tinno hoto janffo nden noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewtere men ɓamtare ndeema en gardi hen haɗo e madame Camara wondude e Hourye ko adi deɓe baynoto en bismoto bandiraɓe e ɓoggol ngol 33 966 11 99 nden noon men hende ko sembinde golle rewɓe ha tengti e entreprise aji en kettima madame Camara duuso ngaalurewɓe o haali hande o kamɓe ve keblata ko rewɓe ɓe ganduɗa ko janggunoɓe ha gacci paayi e dewle kono kadi kala heloji eɓe jiiɗi debbo kebleteɗo o wawa yewtidde e joom galle mum wawa kadi andude hande kala ko waɗana ɗo to ɓamtare mum kono kadi ɓamtare ɓesgu ngu no hanirta ni joom galle one wawa famandemo no hannirta no kono noon ɓe mbi hande o jaawo woto senglata juggo woto foɓɓata aley saago juuɗe ɗiɗi pobɓodira kono kadi jaawe ɗiɗi senglodira nden en jatti madame Camara e wasiya makko e haalaluji makko dejƴi dejnoji hakkillaji kono akdi en beltanima sokhna Houraye Aw en jettiɓe surtout e darde mabɓe ha tengti e golle rewɓe bissimilla seydi Sow alhamdulillah ko mawɗum ni seydi Sow a jarama ɓe calmitima yo Allah waɗan en jaam

wallay

wallahi wallay

wallay

mi wiima noon wallay ɓeydat tan ustata

min wima noon

wallay

wallay ɓe mbi kamɓe foo soɓe gartire galle welat tan kadi en kettima madame Camara o wi kanko ko debbo desaɗo kono omo toppiti galle makko omo toppiti ligguey makko jiimadi joom galle makko

jogo bibjema

wallahi

en tout ko sutoroji Allah tan gurduɗen wallay yo Allah wat jaam nden noon Faty o wi hande o kala ko mbawɗen wadde jewtiden e galle men jewtiden e joom galleji men

wallahi

mi wima noon

wallay ndeysan

an wallay ahan

ɗiggata de wallay a jarama jarama <noise> beltanima Faty ɓuural Faty ɓamtare Faty teddugal en calmini ɓesgu Boyinaji Sinthiou e rumde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 saabu sen mbi cembingol gollal debbo noon alay saago <hesitation> hande o rewɓe yo worɓe yo kala hen ko gollate yo won pamodiral kono yo won nanodiral en jetti sokhna Houraye Aw wondude sokhna Mariame Diallo madame Caamra aako kamɓe gonno hooɓe men en beltani mamaɓe surtour famminde bandiraɓe hande jaawo woto senglata kono kadi e kala saaha moni kala yo toppito golle muɗum wawa kadi yen artirde e galle he no hanirta ni nden noon joni joni o en tottitu konngol sokhna Houraye Aw o waynodira e bandiraɓe ɓe min haalirde Timtimol FM min beltanima on surtout e jabade noddago amen kono surtout e yewtidde e bandiraɓeɓe e fammindeɓe to banggue gollal rewɓe no hanirt ni
Coumba Ba debbo ko mbiyatmi ko tan debbo kala e saaha omo foti gollude debbo woto jaab wonde loonde jodde nafani hande loonde saaka ko heddi debbo an Ƴew sa fadi tan e an gorko aɗa sakka junggo debbo ne hersini ko wiyata gorkam rokkam sabunde ɓe ndesrani en ɓe gaddi en e galleji ɗi pour ko kala hunde ko kamɓe poti waɗande en fotani wonde debbo yo wot lijitanɗa hoorema debbo e gorko yoɓe mbad associé ɓe mbaɗe unis gaddaɓe mi adda juppen to gootel ndenden jaam o enen ndenndi jaam enen ndenndi so debbo jaam gorko mum dañi jaam so gorko dañi ko fewani debbo dañi ko fewani donc noon min jinmi tan ko debbo gollowo fier wallay min ko firté am yiide debbo ene ɗiɗo lumoji somi naati hen walla somi naati dans les hôtels mi yii les les femmes braves qui sont dans les cuisines avec seau ɗum ɗon ko fierté am min ɗum rewikam Coumba Ba mi yiiɗa debbo biyowo rokkam dépense mi yyiɗa debbo cakkowo junggo hokkam sabunde ala jamais au plus jamais mi waddata ɗum e gorko nde hokkam dépense hokkam sabunde ala a reesi an joguikam noon so lewru ma maayi walla ko poɗɗa wadde a waɗat te mi namdotakoma mi fatta han namdoɗa ane oto fat ha namdeɗa minenne mi sabbotako tan an ko ma gadda mbardme deefe walla ma gadda <hesitation> comci guppe walla ma gadda nde sukaɓe janggoya ala mboɗo to * eyyi ndeysan ma soeur Coumba Ba a salminama a jurama a weltanama eyyi mi weltanimama kadi <crosstalk> kadi mi waɗi kadi remercier mi waɗima remercier mi waɗi remercier ndendagal e dillo e Timtimo FM gonɗo toon foof mi salmini ɗum gaynako ha e daƴowo kala ko wawi wonde hen foof mi salmini on e ko wide tan min komi ñagonto hono moon en tan ko Allah balɗe jutɗe e banttane moƴƴe Allah hebbinta hono moon par ce que hono moon en ne moƴƴi e leñolgol ne moƴƴe fulfulde nde ko jara tigui min goni yesso ko wasiyade tan dendagal ɓiɓe fulɓe dendagal debbo to wawi wonde e wonirde wiide ɗum tan ɓeydu volume ay to gonɗon ɗo to daari cibi cimilɗon oɗon daari ɗo e nder luumoji e nder marché ji e nder to hande to jaaɗa rewɓe nana daadi ne daari ne cimbi cimbina ne liggo pour ittude basal pour ittude yawu pour ittude jokke golle woto neɗɗo goɗɗo ar widema accu ɗumwona ligguey accu ligguey fobere o ina hersini accu ligguey oɗon ne hersini ala hersini ko wujjude walla wadde ko, fewani yaade ko fewani kono dañowo artira e galle ñammina jinnaɓe ñammina ɓesgu ko dañɗa fo ko ɗon paatirɗa dañɗa koye warñede ma a wujjani a waɗani ko fewani Allah huɓete tan Allah yarinte yeeso kadi en on gardoto galleji ɗi tan ko Allah kadi tooti on ɗum ɗum ko ɗum woni oɗo conseil mo dokkanmi dendagal bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe so sokhna Houraye Aw debbo mo Sogui dindeje ñawgal puhalaji docteur dow laabi gonɗo ɗo to centre de formation professionnel mo Wourossogui *
Allah jarama a jarama sokhna Houraye Aw en jettimo en jarimo kadi en beltanimamo tigui no hannirta ni nden noon madame Camara Mariame Diallo waynodir e bandiraɓeɓe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

manam sembinde gollal rewɓe en kettima madame Camara e duuso ngaalu rewɓe kono kadi en kettima sokhna Hourayee caggal nde kanko o jogui ko restaurant mo ganduɗa ko cuuɗi keblirɗi sukaɓe o yalti ha hande o omo jogani hoore makko restaurant o no hannirta ni kono kadi omo jogui hen golloɓe tawa kadi omo yooɓaɗu men nden noon ko gollal ngal ganduɗa ko hono ɗum tigui yiiɗa to banggue rewɓe nden noon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe e haalirde Timtimol FM en jetti Allah no fewi kono kadi en jetti jinnaɓe rewɓe e worɓe ceeremɓe en jetti hettiyankoɓe noddiyankoɓe yewtere men faande ko nden yewtere woni yewtere sappo tati ɓiire manam joofnirde série 4 caggal nde ko e série 4 gonnoɗen eɗen gandi kala série ko fodde jewte sappo e tati nden noon ko aset paaɗo inchallah woni jofnirde série 4 namde gonɗe sondage ɗe koni cifori ɓe mbi holno foti jewte keɓɗa hettade so tawi kettiɗa ko jewteɗe foof ñoƴƴu goho so tawi kettiɗa ko jewte ɗiɗi ha jooyi ñoƴƴu ɗiɗi so tawi kettiɗa koko ɓuuri jewte joyyi ñoƴƴu tati caggal ɗum ɓe mbi hol nafoore jewteɗe dokkuma jabto namdal ngal fodde hojom hoto yejjid indema e yettode ma e nokku ma nden noon ko wiide bandiraɓe musibɓe tedduɓe oɗon ñaaga nde jokkodirton e tonggode 32 824 45 59 capanɗe tati e ɗiɗi temedde jeetati e nogas e nayyi capanɗe nayyi e joyyi capanɗe joyyi e jeenayyi nde ɗo tonggode a baippat tan nde nodditma caggal ɗum goppa hen message ma tawa aɗa wawi jeeyede e yewtere nde jabtoɗa ɗeɗo namde nden noon mbiɗen ko yewtere faade nde woni jofnirɗe série 4 kono noon ene ñaaga bandiraɓe hettiyankoɓe foof nde noddata e tonggode ilisa e 32 824 45 59 namde gonɗe e sondage ɗe ko ni sifori ɓe mbi ko holno foti jewte keɗiɗa so tawi keɗiɗa ko jewteɗe foof ñoƴƴu 1 so tawi keɗiɗa ko jewte ɗiɗi ha joyyi ñoƴƴu ɗiɗi so tawi keɗiɗa koko ɓuuri jewte joyyi ñoƴƴu tati aggal ɗum ɓe mbi holno nafoore jewteɗe dokkuma nden noon jabto namdal ngal ɗaala hen sawtoma fodde hojom hoto yejjid indema e yettode ma e wuuro ma musidɓe tedduɓe en jetti bandiraɓe foof en beltanimaɓe ɗo e haalirde nde ko musidɗo moon bani moon debbo ɓiiguel yummon Coumba Hamadi Ba to karallagal ko Oumar Salla gorko mo ganna on jettatma on jarama on ñaganama jaam cellal e kisal <music> Timtimol FM <music>